Bano bantu abakyala n'abaami n'abaana abato bali mu kunyumirwa. Waliwo abako... abagoma abali mu kkuba eŋŋoma, omukyala ali ali mu maaso azina nga bali bwe bakuma eŋŋoma ng'abalala bwe balaba.

Eno lino zzike litudde wansi mu nsiko ne litunula ne lyekwata nako ezzike litudde wansi mu nsiko ku muddo ne litunula ne lyesigama ne wansi.

Abavubi, wano waliwo abavubi, ennyanja, bavuba byennyanja, waliwo n'amaato gaabwe. Bali bbize ba... bali bali mu mirimu gyabwe bakola. Amaato gaago bagayimirizzaako ku mabbali bavuba byennyanja. Ennyanja hmm.

Emmotoka eya kiroole kuliko abantu abagitudde e emabega waayo eri mu kkubo ery'ettaka eritaliimu buyinja etambula kuliko abaami bangi nnyo bagitudde emabega.

Omwami atudde ku zikkompyuta nnyingi, ziringanga kompyuta ttaano. Mu ofiisi ye ali mu kkola waaka we ku zikkompyuta. Tali omu, bali bangi buli omu alina eyiye.

Eno ngabi eri ku ttale. Yali erina ky'etunuulidde nga yeetegeka kweyongerayo kudduka. Engabi eri mu kibira naye ng'erina ky'etunuulidde, yeeyongerayo kudduka, hmm.

Eno mazzi naye ng'obudde bwali bugakyusizza kkala eri mu maaso waliyo eryato erigaliko obudde bwali bulabika bukyazi buli mu kukya ne bugakyusa kkala; ku mabbali waliwo eryato eriyimiridde ku mazzi gano.

Lino ggongolo, ggongolo liri wansi lyezinzeemu ensonga lwaki lyezinzeemu lyekweka mulabe butalituusaako bu butalituusaako buvune bwonna liri wansi.

Zino nsozi ensozi zirimu omu ennyanja wali wakati waazo kati eno ku mabbali waliyo emiti nayo.

Kino ekibuga ekkubo liri bbize. Kibuga, ekkubo liri bbize, kuliko ebitaala eby'oku nguudo, abantu batambula, oluguudo lw'oku mabbali lulimu ku binnya, olwa wakati emmotoka zitambula, abantu nabo batambulira ku mabbali, ekkubo liriko ebitaala.

Guno muti, omuti guliko ffene mmh omuti guliko ffene akyali omutoototo ono alabika bulungi guweese ffene bbi ffene bbiri omunene n'omutono akyali.

Ono omwami ayokya nkoko, ayina ekifo ky'alimu ky'ayokyeramu enkoko mu oveni. Ayokya nkoko mu oveni ng'ayina n'abalala eri mu ma... banne abalala b'ali nabo eri ku mabbali.

Gano mazzi. Ku mazzi kuliko ekiddo n'ekinyonyi eeh? Kuliko ekiddo, ekiddo ekya guliini ku mazzi n'embaatakabuzi.

Ono mutunzi hmm ekyalaanai ekitunga ebintu ebye engoye ez'enjawulo ng'amasweeta, ono omutunzi ali mu kusonako ali mu kuteekako wuzi atu asobole obba ng'atu ng'atunga

Eno nnyanja eriko ne bbiici ku mabbali, nga kuliko abantu abaali bali mu kukolerako emirimu gaabwe, n'akaato ke bayimirizza ku mabbali. Ennyanja eriko ne bbiici.

Mwami ali kkayanja azannyira ku mazzi ayi aga ayina by'ategako ku mazzi ayimiridde mu kayanja ayina by'atega ennyanja kw'eri ensozi eri ku mabbali, amazzi gano kwe gali ensozi eri ku mabbali n'omuddo ogwa green.

Gano mazzi, mazzi galimu ebiyinja n'omuddo goonya eri ku mabbali yali efulumyeyo mu mazzi ng'eri ku mabbali naye ng'ate egenda kudda mmazzi.

Ono omukyala ali ku kyalaani kino ekitunga amasweta, alina by'atunga, n'abakyala abalala bali eri ku mabbali nabo nga bayina bye bakola.

Amaato, maato mangi nnyo mayitirivu gali ku nnyanja. Eri ku mabbali g'ennyanja kuliko ebizimbe ebiwanvu n'ebimpi naye nga byonna bizimbibbwa mu mu gundi y'emu mu sitayiro y'emu.

Bino bimuli era nabyo biyimiriddwako enjuki eri bbinuunamu omu akabisi esobole okkatwala mu biyumba bya byayo ng'omulimu gwayo bwe guli era nti enuunamu omubisi mu bimuli n'egutwala mu biyumba.